Salin boɣali ni n boŋo salima paɣabu shee n bala ka kom maa ku lɛbi ko ʒiɛɣu zaa sa ka paɣaba ku kpɛ n loɣi di puuni ni bihi ŋun kuli boŋo ŋo maa gbuni gbambili vakaɣali ka gbuni ŋmani o nuuni ka ŋun boŋo mii yɛ daliya ʒiɛ ka gbambili ʒɛya ka dabba biɛni ka tihi biɛni

Sarati n niŋ loori bibayi n tɔ taba loori bibaayi maa mii zaasa bi saɣamya saɣandi maŋa loori karili mini loori bila kamani loori laasabu n ti pahi kaago loori n tɔ tabi ŋɔ ka lala loori bili ŋɔ lɛbi doya ka kaago loori ŋɔ mii chɛrisi chɛrisi ka niraba laɣam di gbuni

Achomo lan n boŋo ŋo ka pai tam buɣum ni ka kpam bɛ di puuni ka o chimdi achomo di puuni ka zaŋ bini yaai achomo ŋo ka gaɣali ʒɛya n nyɛ gaɣa dozim ka paɣaba ayo ʒi nyaanga sa ka yino gbubi bihi ka yɛ neen ʒiɛhi ka tahali ʒɛya ka tahali pili di zuɣu ka piɛɣu mii gba tamya ka silba ʒi o tooni

Gamu n niŋ ŋɔka loori piɛli kuli chɛrisi chɛrisi ka takulɛɛta zɛɣu mi doli palli ka bi zaŋ tapoli dini nyɛ zaɣi nuɣiso n zaŋ pɔbi o ka zoya bɛ o yɛangi maa ka magazin kuriti loori kpima kpima ka di kuli pali .

Salo m boŋɔ n laɣim n ʒia niriba anu kuli ʒi kpena ŋɔŋɔ paɣaba ayi dabba ayi ka bɛ ʒia ka teebuli ʒɛ bɛ sunsuuni ka tan'ʒee pobli binyera tam tamya ka yili lunfa ʒɛya ka kpukpal'tia ʒɛya.

Doo mini bihi n ʒiya ka bindira tamtam teebuli zuɣu n bɛ parantɛ nim puuni bia ŋo yɛla daliya din booi booi gi zaɣ piɛla piɛla ni zaɣ nuɣso ka doo ŋo mii nyɛ ŋun kpa ninkpara ka bia ŋo zaŋdi bindirigu ŋo niŋdi doo ŋo nangbani ni

Teebuli n ʒɛya ka binyɛra tam di zuɣu parantɛ tam di zuɣu ka binshaɣu bɛ paramtɛ maa puuni parantɛ maa nyɛla zaɣ piɛlli ka doo ʒiya ka gbubi kopu ka tii bɛ di puuni doo maa mii nuhi n yina ka buku gba pa teebuli ŋo zuɣu ni foon ni parantɛ ka shɛli gba mii tamya ka mali nuhi ka fulaawaasi bɛ di puuni

Salo n boŋo salo maa nyɛla bin galisi nanima n ti pahi kpambaliba bi ku gobgobla chinchina ka shab gobi chinchin ʒiɛhi ka chɛ n gbubi daangbiɣi ka shab gobi chinchin piɛla ka chɛŋ to katawiya nima katawiya nim ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛhi zaɣ kara

Daani n boŋo ŋo kohamma ni damma shee n bala ka boraadɛ nim ku pali teebuli zuɣu ka naazuu kaha mini naazu ʒiɛhi ka di gba bɛ tahapoŋ ni n tam kuɣu zuɣu ka chɛnchɛ ka naanzuu pam ku pali bini zuɣu n biɛni na ni alibarisa nima paɣaba galisi daa maa puuni ka bi shab kpabi bihi

Namda nim n bɔŋɔ ŋɔ namda nim maa nyɛla balibu balibu zaɣ ʒiɛhi biɛni ni zaɣ piɛla n ti pahi zaɣ sabila ni zaɣ nuɣso nima namda nim shitɔɣu ni n bala maa namda nim maa nyɛla din galisi pam viɛnyɛlinga

Chinchina kohabu shee n boŋo ŋo ka paɣa ku do n dali chinchina ŋo ka la ka nyili o nyina n bahana o yɛla liiga din nyɛ chingoŋ kala laasabu chinchina ŋo galisiya di ku shɛbimi chinchina balibu balibu

Paɣa n ʒiya o chimdila waagashe o gbubila suwa ka gbubi waagashe kahali o nuuni n mali ŋmaharili ka dalbili ʒɛya dalbili piɛlli n nyɛli ka waagashe tam di puuni ka nyɛ zaɣ chimdili ka dalbili nuɣso gba ʒɛya ka kurifooti ka buɣum bɛ di puuni ka silba tamya ka piɛɣu ʒɛya

Zuɣu malibo shee n boŋo ŋo ka ninkurigu ʒi kuɣu zuɣu ka so jinjɛm sabinli ka bi zaŋ tani din nyɛ tani piɛlli zaŋ pobo ka maandi o zuɣu o mali nee zuɣu maa zaa koli koli ŋun maandi zuɣu ŋo gbubila mashin din maandi ŋo o zuɣu ni ka kpa ninkpara ka pili woliɣi ka faan ʒɛ o duu maa puuni

ŋarima n taɣa kom puuni ka kom ŋo mii kom nyɛla zaŋ vakaɣali laasabu ka kulipali nim ŋo zaŋ ŋarima bɛ di puuni ŋarim dinboŋo ŋo maa niraba ayi n bɛ di puuni ka piɛɣu gba taɣaya yino ʒila nyoli ni ka yimo mii ʒi zuɣu ni ŋarim dinboŋo mii sa niraba bin bɛ di puuni paai kamani niraba ata laasabu ka tihi kuli galisi pam nimaani ka zimsa

Bohambu shee n boŋo paɣaba ni dabba ka bi kuli pɛ fooli n ʒiya yaɣa dibaa ayi ka so mii ʒɛ zuɣusaa o konko sa chɛn kpuɣu o nuhi zuɣusaa bin mee ʒɛya ŋo kompiuta nim pa bi tooni ka yaɣali nuzaa polo ŋo ka foon nim paya

do puuni n bɔŋɔ ŋɔ ka niribaanu bɛ do ŋɔ puuni niribaanu ŋɔ puuni niribaata za zuɣ' saa ka niribaayi mi ʒɛ kuɣisi zuɣ' tɛbuya nyɛla din galisi do maa ni paɣ' yino ʒɛ tɛbuli gbani ka kompita tam si zuɣ' ka sikiritɛ gba dunoli maani n ʒɛya n zaŋ o nuuhi labisi k nyɛŋa ka so mi ʒɛ kpɛna ŋɔ ka tɛbuli ʒɛ o tuuni ka gilasi nim tam di zuɣ' ka buku gba paya

Niraba n bɔŋɔ niraba anahi n nyɛba niraba ata ŋɔ zaa nyɛla ban kpabi bihi ka yino ʒiri baskɛt ka di nyɛ zaɣ baŋkom ka yino gbubi katawiya o nuuni ka ʒiri kpalaŋa ka yino mii yɛ liiga nuɣso ka gba ʒiri kpalaŋa ka yino gba kpabi bia ka gbubi bini o nuuni ka so chinchin ʒiɛɣu